Ny fiara moa dia samy amin'ny karazany avy ary misy ny fentina manao fifaninana, misy kosa ny fentinao mandehandeha isan'andro ary misy ny fentinao miasa sy ny ohatran'izany. Fa tena ilaina koa nefa ny mitandrina amin'izy reny satria mety miteraka zava-doza ho anao rehefa tsy mitandrina.

Ny gazety dia tena ilaina tokoa satria raha sanatria an'izany izao ohatry ny fahatapahan-jiro misy foana matetika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ilaina ny gazety mba afahanao manaraka vaovao satria tsy voatery hiandry amin'ny fahita lavitra foana ianao fa amin'ny gazety dia efa ahitanao an'izany amin'ny fomba akaiky sady mora.

Madagasikara moa dia anisan'ny toerana sady mahafinaritra no ahitana soa be dia be ary ny tanànany koa dia anisan'ny mahafinaritra ary maro loko ohatr'izao. Mahafinaritra ery ianao rehefa ilay mandalo eny an-dalam-be. Tsy maintsy mitopy any foana ny masonao mahita an'ilay izy. Ahitana loko maitso, mavo, mavokely, manga, hitanao ao avokoa.

Ny famakiana boky moa dia anisany zavatra tena tsara ary mampitombo ny kolontsainao ary mahatonga ny sainao hivelatra kokoa sy ahalala zavatra maro ; satria maro ny olona manao atsirambina ny famakiana boky nefa tena ilaina izany mba ahatonga anao handroso sy ahalala zavatra maro.

Ity zavatra ity moa dia anisan'ny zavatra ampiasain'ireo mpanambotra finday, indrindra indrindra rehefa misy olana iny ny finday anao ka ho entinao eny amin'izy ireo, dia tsy maintsy mampiasa azy ity izy mba hahafahan'izy ireo mikirakira azy sy mahalala hoe ohatra ny ahoana aminy ny olana amin'ny finday anao.

Ny sokatra moa dia any atsimo no tena ahitanana azy ary betsaka ny malagasy sasany manimba ny tanindrazana ka mandefa azy ity ho lany tamingana ho any ivelany, ary tsy dia mety loatra izay; dia nefa kosa ahitanana azy ny ngeza indrindra aminy ao Tsimbazaza eto.

Soratra " Nakama " iray izay misy trondro lehibe eo akaikany izay misy loko maromaro. Ahitana loko mavokely, loko mena, loko maitso, loko manga ihany koa nefa. Ary mahafinaritra satria misy loko maro eo amin'ilay trondro ary manintona ny maso.

Ny zavatra ilain' ny volo moa dia zavatra vita amin'ny akora fototra. Maro ny gasy mampiasa zavatra indraindray tsy mety amin' ny volony toy ny fera nefa izany dia manimba volo ary ilaina ny mikarakaran' izany amin' ny alalan' ny vaoana, tongolo, sakamalaho ary tena ilain'ny volo ireny.

Ny kaopy moa dia misy karazany maro be ary misy amin' izy ireny nefa samy amin' ny sangany avokoa : misy ireo fisotroana rano fotsiny, misy hoe fisotrosotroana kafe, misy hoe fisotroana dite, misy hoe fisotroana ronono fa ity manokana izao somary hafa kely ny pôziny ary mahaliana tokoa anefa izany.

" Concombre " anisany sakafo tena tsara sady tena tiako rehefa ilay atao lasary iny izy ; mama moa anisany tena manao anazy matetika rehefa ilay miaraka amin'ny ravitoto sy henan-kisoa sady matsiro ery izy rehefa ilay atao be ranon-dranony tsara tsy hitanao mihitsy ny tsirony raha tsy atao be ranony.

Ity laoka ity moa dia anisany tena mahafinaritra ny mihinana azy rehefa ampiarahana amin'ny akoho, saosisy... Iny izy no tena matsiro sady mafilotra erỳ ! Ary tena mahafinaritra satria manome tsiro hafakely an'ilay sakafo rehefa izy no hafangaronao aminy.

raha dinihina izao itỳ sary ity dia ohatra ny mahita fasana ianao ,mahita trano koa nefa mety fasan'ny faham-panjaka na fasan'y mpanjaka tamin'ny androny tamin' izany satria nisy fotoana izahay nandeha teny amin'ny rovan'Ambohidratrimo dia ohatra ohatra izao daholo ny fasana an'ny mpanjaka manan-jiny

Ny vahiny dia hita tokoa fa manam-pahaizana ary mahalala zavatra mialohantsika satria mba ahatsotra ny famanana rano dia namorona zavatra manokana mihitsy izy mba hamanana azy farak'izay haingana mba tsy ilaina hoe mampirehitra afo ianao vao hamana rano hosotroina fotsiny fa vitanao amin'ny fomba tsotra sady haingana.

Fiandrasana fiara moa dia anisan'ny zavatra tsy afa-miala amin'ny malagasy ary maro koa ireo mi sisika. Misy ny sasany no milahatra, misy efa mahatratra any amin'ny filaharana faran'izay alavitra indrindra ary izany no mahatonga ny malagasy sahirana satria tsy afaka miala amin'ny zavatra anankiray.

Ny famakiana boky moa dia zavatra tena ilain'ny olona tsirairay avy mba hahafahan'ny zareo manana fahasalamana sy fampianarana ary zavatra maro ihany koa. Ao anatin'ireny nefa tsy voatery ho fampianarana sy fahalalana ihany fa misy mitantara tantara an-tsehara na ohatr'izany koa nefa.

Amin'izao fahasarotan'ny fiainana sy ny fiakaran'ny vidim-piainan'izao moa dia efa mihasarotra izany mananganan-trano iray izany nefa anisany ilain'ny olona tsirairay avy izany ; misy ireo tsy maintsy mbola miantehitra amin'ny Ray aman-dreny satria tsy manana vola hanamboarana ny tranony.

Anisan'ny zavatra tena ampiasain'ny vehivavy moa ny ravina goavy satria malaza fa hoe mampaniry volo hono izy io. Misy ary miteny hoe raviny fito mihitsy no ampangotrahana ao anaty rano, dia iny no anasana loha mba tena hampaniry tsara an'azy.

Mahafinaritra ery rehefa ilay mahita tany malalaka toy izao, satria tadidiko tsara mihitsy tamin'ny mbola fahazazana dia mandeha any amin'ny toerana malalaka foana mba hilalaovana, satria ny tokontany hilalaovanao somary teritery. Dia nitarika ny namanao ianao hoe ndao mba hilalao ary satria any misy tokontany malalaka.

Misy ny zavatra tena mampihome, indrindra indrindra reo mpivarotra Malagasy rehefa ilay mivarotra zavatra aminao iny. Tombanan'izy ireo farak'izay lafo ilay zavatra, anefa fantatrao tsara mintsy ny vidiny eny amin'ny fivarotan'ny sinoa ary eo ihany izy vao maka azy nefa avarotany aminao eo ivelany.

Isan'ny fanirian'ny maro angambany mba hanana izany fiara izany eo amin'ny fiainany ary anisan'izany izao izaho manokana mba te hanana izany teo amin'ny fiainako. Tamin'ny mbola kely tadidiko tsara mitsiny mba naniry ny hanana dia hoe mba handeha hanangom-bola mba hananana hoe rehefa lehibe mandram-pahalehibe dia mahazo.

Zavatra ilaina any an-tokantrano foana moa fera ; indrindra rehefa ilay alohan'ny handeha hivavaka asabotsy iny mila pasohany daholo ny rehetra rehetra. Indraindray moa Mama tsy manaiky mihitsy raha tsy voapasoka alohan'ny handeha hivavaka.

Ny boky moa dia anisany tena tokony ho vakian'ny tsirairay avy fa tsy ho variana amin'ny findainy foana ny olona satria mitondra zavatra tsara eo amin'ny fiananao izany ary mitondra fahalalana. Misy amin'izy ireny no mampianatra fampianarana manokana mihitsy, misy amin'izy ireny kosa no mitantara tantaram-pitiavana nefa ilainao foana izany.

Ny any ambanivohitra moa dia tsy afa-miala amin' ny mahamalagasy anao mihintsy. Indrindra indrindra rehefa anaty sarimihetsika tsy maintsy mahita ny any ambanivohitra foana ianao. Nasehoan' izy ireo izany tao anatin' sarimihetsika Diary, Malok'ila. Maro ireo sarimihetsika naseho tamin' izany.

Ny zava-pisotro moa dia anisany zavatra tsara ary mahafinaritra izy rehefa ilay sotroinao iny fa izaho manokana tsy dia tia zavatra mpisotro mahamamo ary tsy dia ilain'ny fahasalamana satria manimba anao ary ahatonga anao tsy ho afaka amin'anazy mandrakizay dia izay ny ilaina mandanjalanja ny zavatra tokony hosotroina.

Ny seza fipetrarana moa dia anisan'ny zavatra tena ilaina ao an-tokantrano. Rehafa hampandroso vahiny iny ianao mba milamila seza tsaratsara izy hipetrarany. Ahatonga anao tsy horesahin'ny olona hoe ratsy ny ao an-tokantranonao fa hahatonga ny olona hanana tsara foana ao an-tsainy hoe tsara ny tokantranon'ny ra ianona.

Ny fiara moa dia misy karazany maro ary samy amin'ny vidiny avokoa izy ireny. Any ivelany moa misy hofaina isam-bolana ny fiara hoetinao ary misy kosa tonga dia vidina mitambatra. Eto Madagasikara izao mbola tsy misy an'izay zavatra iray izay fa tsara tokoa raha misy an'izany nefa.

Ny randrana moa dia misy karazany maro ary misy amin'izy ireny tena avoakany olona amin'ny fomba hafa kely mihitsy, misy fotoana izy mahatsara tarehy ny vehivavy, fa misy fotoana kosa anefa manimba an'azy ny randrana ataony satria tsy manendrika an'azy, ohatra fiteny malagasy hoe manao randrana tsy maneva.

Eto Antananarivo moa dia hita be mihitsy ny fahasahiranan'ny vahoaka ary hita dia hita tokoa izany amin'ny alalan'ny fahabetsaham-pivarotra eny an-tsena. Ny mpivarotra no betsaka noho ny mpividy indraindray ary mahagaga sy mahatalanjona indrindra ao Isotry ao ny tena raraka ompana zareo.

Ny fiangonana moa dia misy karazany maro be ary izany no mahatonga ny olona indraindray misalasala hoe aiza no tena tokony hidirana sy avy aiza satria indraindray tsy hitany intsony satria betsaka loatra ilay anaram-piangonana samihafa nefa Andriamanitra iray ihany ilay hivavahana.

Ny fihinanana zavatra mamy be loatra moa indraindray dia tsy dia tsara loatra amin'ny fahasalamana, nefa ny ankizy tena tia mihinana azy ireny ary izany indray mahatonga ny nify mora goaka sy mora marary na tsy tokony mbola fotoana hialan'ny nifiny ary satria tia mamy loatra ilay zaza.

Ny gazety moa dia isany fampitam-baovao ihany koa fa tsy voatery amin'ny fahitalavitra foana ianao ny hahalala zavatra maro sy ny zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao, fa ny gazety koa dia isany manao izany ary ny vidiny kosa anefa dia mora dia mora dimanjato ariary fotsiny.

Maro ny vehivavy sahirana amin’ny fampaniriana volo ary tena sahirana tokoa; ary mahatonga an'i zareo indraindray tafalatsaka any anaty alahelo satria tsy mitovy ny maro ny volony; ka mahatonga azy mety hoe hisarika hividy zavatra mampaniry volony indrindra indrindra moa menaka ao anatin'izany.

Eto Antananarivo moa dia anisan'ny efa tena misongadina tokoa ny toeram-pisakafoanana maro sady amin'ny karazany maro manintona ny mason'ny olona mba handeha hihinana sy andeha hijery. Fa raha ny fandinihiko azy manokana kosa anefa any amin'ny faritra tsy dia mbola betsaka ny manao an'azy ity, mbola azo atao hoe vitsy.

Ny zavamaniry manodidina ny tranonao moa dia anisany mamoaka ny tranonao ho tsara kokoa foana ary misarika ny olona mba hitsidika ny tokantranonao satria ny etỳ ivelany efa hitany fa tsara mahatonga an'azy hisarika vao maika hiditra any an-tokantranonao ary te-hijanona foana satria mahafinaritra azy ny tontolon'ny fiainana eo amin'ny tokantranonao sy ny eo an-tokotaninao.

Anisan'ny zavatra tena tsara ny mandeha fiaramanidina sady fanirian'ny olona maro be koa. Mahatonga anao hieritreritra hoe : mandeha manidina ianao tahak'izany. Tsara sady tena tsara ary fanirian'ny maro ny handeha fiaramanidina.

Ny toerana fividianampanafody moa dia tsy tokony alavitra sady akaikin'ny be sy ny maro foana satria raha mety misy sanatrian'izany mety misy olana ao antokatrano, mety misy olona marary, mety misy olona marary tampoka koa nefa dia mila an'ireny akaiky dia akaiky satria mila manantona an'azy ireo farak'izay haingana izy mba tsy hahasarotra ny zavatra.

Ny zavatra volenao moa dia tokony ho karakarainao lalandava, sady hazoto ianao hanondraka rano azy ary hikarakara azy amin'izay fomba rehetra mba hahatsara ny vokatra izay ataonao ary hahatonga anazy haniry tsara, mba ho tsara ny vokatra amin'ny farany.

Ny zava-pisotro moa dia misy karazany maro. Misy ireo manome fahasalamana ho anao, misy ihany koa ny mety hitondra aretina ho anao ary tsara ny mandanjalanja ny zavatra tokony ho sotroina mba tsy hahatonga anao hiteraka aretina any anatinao na hahatonga anao harary ary tsara ny mitandrina izay zavatra iray izay.